Inzu yo kwakorode ifise amatwareti abiri harimwo na dushe iyo nzu ikaba yubatswe ku bihumbi ijana kandi iyo nzu ifise buri kimwe cose gikenewe.

mu ntumbero yo kwijukira neza indero kavukire, ishure ritoyi ryo kwicumba, ryaronkejwe intebe kugira rizofashe abanyeshure mu kwicara, kugira ntibahagarare abanyeshure.

Ibitabo vy'abanyeshuri b'umwaka wa mbere birimwo indome, birimwo n'imperekeranya nyinshi zigiye zitandukanye. Ivyo bifasha abanyeshuri mu kwiga neza.

kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Kayanza, ryigisha ivy'ubuhinga; abanyeshure, bariko barakurikirana, umukino w'amaboko, mu gihe, abandi banyeshure, bari mw'ishure.

Umwambaro wo kw'ishure ritoyi ryisumbuye ryo kumutumba wa Burenza mu bijanye ivyo kwinonora imitsi umunyeshuri wa mbere yararonkejwe inimero zine kugira ashimirwe.

Ibikoresho bitandukanye harimwo iradiyo, n'agakoresho gateranya ibiharuro, amakaramu n'ibindi vyinshi, iyo vyatanzwe kw'ishure ry'ubuhinga ryo muri komine y'a karusi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo muri komine ya muyinga, abanyeshure babaye aba mbere, baronkejwe amakaramu harimwo ayatukura, n'ayasa nurwatsi. Umwe umwe yaronka ikaramu zitanu.

Umuyobozi w'indero muri komine ya muyinga, yararonkeje abanyeshure biga kw'ishure ry'ubuhinga ry'I gasogwe intebe nziza zikozwe mu vyuma zikaba zatwaye imiliyoni mirongo itanu.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca Bujumbura ,n'ishure ryiza cane rikaba rifise n'ikibuga gisa neza, intebe nziza zirabura.

Kaminuza nkuru y'Uburundi itumbereye mu gisagara ca Bujumbura yo ku Mutanga, irafise ibitabo vyinshi kandi bigezweho, bikaba ari bitabo vyatwaye amafaranga menshi.

Ikibuga ciza, kandi gisa neza; nico caronkejwe, ishure ryisumbuye, riri muri komine ya Makamba, intara ya Burunga; rikaba ribaye ishure, rifise ikibuga, kigezweho.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa burenza vyararonkejwe ibitabo bitandukanye harimwo ivyibiharuro, ivyindimi n'ibindi vy'ubwoko bwose.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iryo shure rikaba rifise ibikoresho bitandukanye amatara ariko araka.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga butandukanye ryaronkejwe ibikoresho harimwo agakoresho gateranya ibiharuro hamwe n'ibicapo biranga ibihimba bigize umuntu.

Agakoresho, gakoreshwa mu kwimba, aho bacisha intsinga, karonkejwe kw'ishure ry'ubuhinga, ryigisha ivy’amatara, ritoyi ryo ku mutumba wa Kayanza.

Yubakishijwe amabuye n'amatafari ahimiye hasi hasize isima iryo shure rikaba risakaje n'amabati yera ayandi yirabura kuva hasi gushika hejuru.

Mu nzu y'uburaro iri kwi ishure ritoyi ryo mu gisagara ca kayanza rifite ibitanda vyinshi kandi vyiza bikaba bigerekeranije kimwe hasi ikindi hejuru.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo muri komine ya giheta yaruguruye ikibuga c'umupira w'amaboko hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaguru kuri iryo shure.

Mu ntumbero yo gufata neza umugongo ,abanyeshure bo kw'ishure litoyi ,vyigisha ivyo gusoma no kwandika ,Vyaratanze amakaramu y'ibiti, ku banyeshure babaye aba mbere.

Abanyeshuri biga ingozi ,bafise ikibuga ciza, bakagira n'intebe nziza ,zikiri nshasha, intebe cumi na zitandatu.

Ishure ry'ubuhinga rigezweho, ryaronkejwe udukoresho dutandukanye, utwo gufuta ibintu vyanditse nabi. Rikaba riherereye mu gisagara ca Gitega.

Ishuri ryubakishijwe, amabuye, n'amatafari ahiye; muri iryo shure, harimwo ububiko bw'ibitabo, bitandukanye; ivy'amabara atukura, n'ivy'amabara, asa n'umuhondo.

Ishure ryubatse ku buhinga bwa none, ririmwo imeza n'intebe zisise amarangi, hasi harirabura ,hejuru hasize amarangi yera.

Ishure ry'umwaka wa kabiri biga ibijanye no gushushanya. Harimwo abantu, harimwo amadarapo y'ibihugu, harimwo n'abavyeyi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo gucapa rirashima cane ko ryaroswe udukoresho dutandukanye harimwo igome bakoresha mu gufuta ku makaye mu gihe umuntu yihenze.

Ishure ryararonkejwe ibitabo vy'ubwoko bitandukanye bifise n'amabara, amwe atukura ayandi asa n'umuhondo ayandi asa n'urwatsi biri ku meza nziza cane.

Umuyobozi w'ishure ritoyi ryo kumutumba wa Muyinga yararonkeje ibikoresho bitandukanye abanyeshure bicarako bariko barakina bagiye mu karuhuko kiminota cumi n'itanu.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'imuyinga yaronkeje abanyeshure ibitabu bitandukanye bigizwe n'amabara atandukanye ayera, ayatukura, ayasa n’ubwatsi.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa Bujumbura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, imeza nziza ziriko amarangi asa n'urwatsi. Iryo shure rikaba ari iry'akarorero.

Utuzu twa surwumwe two kw'ishuri ritoyi ry'i Muyinga twarashaje cane. Hasi haracafuye, utwo tuzu tugaragara ko ari utw'abahungu.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye riri mu gisagara ca muyinga barashimira cane umuyobozi w'indero muri komine ko babaronkeje amazi kugira bikingire indwara ziva kw'isuku rike.

Abanyeshure biga ivyo kwinonora imitsi bazindukiye ku kibuga bariko bategura urukino bafise ruzobahuza n'ishure ryo mu gisagara ca Ngozi uzoba ku munsi w'imana.

Utwuma dutandukanye turiko udukoresha abanyeshure biga mu mwaka w'ibinyoni bakoresha ariko barakina. Nitwo twatanzwe ku mashuri atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura.

Umupira w'amaguru ufise amabara atandukanye : harimwo ayera, ayirabura ni wo waronkejwe ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza kugira uzobafashe mu gutegura inkino z'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura rirafise ikibuga ciza kandi kigezweho ico kibuga gikikujwe n'ibiti n'amashugwe iruhande hariho ivyuma bisigishijwe amarangi.

Ishure ryo ku mutumba warumonge ,ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye, harimwo agakoresho bakoresha mu gukina umupira w'amaboko, kakaba karonkejwe umukinyi y'igengeje neza.

Icuma bakoresha mu gupima ubuhinga, gisa neza kiri mw'ishure ry'umwaka wa cumi na gatatu, aho umunyeshure wese aja imbere gusigura ivyazi amaze kwiga.

Ishure ritoyi ryo ku mutumba wa Bujumbura n'ishure ryiza cane rikaba rifise ububiko bw'ibitabo butandukanye harimwo ibitukura ibisa n'urwatsi nibisa n'umuhondo.

Mu ntumbero yo kworohereza abanyeshure bo ku mutumba wa Burenza, leta y'Uburundi yaratanze ibikoresho bitandukanye, ikaramu hamwe n'agakoresho gakoreshwa mu guteranya ibiharuro.

Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye ry' i Muramvya. Ni ishure ryiza cane rikikujwe n' utwatsi twinshi n'amashurwe asa neza. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi ririko riraduzwa.

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye; muri iryo shure, hariyo intebe nziza, zikozwe mu vyuma, hariko n'imbaho; hejuru hariyo amatara meza.

Ishure ritoyi ryo ku mutumba wa Ruganirwa ,ryaronkejwe ibitabo vyinshi kandi bigezweho, harimwo ivy'ibiharuro, ivyo indimi hamwe n'ivyo gutamba.

Umunyeshure, yigenjeje neza, mu cigwa co kwinonora imitsi, azoronka agashimwe, k'umupira, hamwe n'ikabutura; izo mpunzu, zikaba zigurwa, ibihumbi mirongo itatu; ziriko inimero, mirongo ibiri na zine.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo ku Mutakura. Iryo shure rifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshure bihumbi bitanu. Rifise amashurwe n'ibiti vyinshi.

Abanyeshure iyo bagiye mu karuhuko barakunda cane kurya umunyenga mu kibuga ciza baronkejwe n'umuyobozi w'indero muri komine nziza ya Muyinga.

Kw'ishure ry'ubuhinga ryo mu Kayanza, ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye. Harimwo ibitukura, ivyera, n'ivyo gukoresha umuyagankuba.

Kaminuza y'uburundi ,yitiriwe umweranda petero ,,yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ububiko bw'ibitabo bitandukanye, ivyirabura ,ibitukura ,n'ibisanurwatsi.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza kandi cane ,ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, ibitanda vyiza.

Ishure ritoya ryo ku mutumba wa Ruganirwa rirashimira cane umuyobozi w'indero ko babaronkeje amazi iruhande yiryo shure hakaba hariho biti vyiza n'utwatsi dusa neza.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amabuye n'amatavari ahiye intebe z'ivyuma hamwe n'intebe zikozwe mu mbaho, ikibaho ciza ata kintu canditseko.

Agakoresho gakoreshwa mu guteranya no mu guteranura ivyuma, niko karonkejwe umunyeshure yigengeje neza wo kwishure ry'ubuhinga ryo mu Kayanza kakaba kagugwa ibihumbi mirongo itanu.

Ishure ryigisha ivyo kubaka harimwo n'ivyo gutanga umuyagankuba, rikaba rifise udukoresho dutandukanye harimwo ibikoresho vyo gusambura no guteranya.

Kw'ishure ritoyi ryo kumutumba wa Burenza kuva mu wa mbere gushika muwagatanu umunyeshure wa mbere aronswa amarori azokoresha mu gihe ariko ariga ivy'ubuhinga.

Ishure ritoyi, ryo ku mutumba wa Ruvumera, ryariko ririgisha, ivyigwa bitandukanye; hakaba hariko higwa, ivyigwa biranga, ibihimba vy'umuntu.

Kw’ishure ryisumbuye, ryo muri komine ya Rumonge, ryubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye; hasi hasize isima, imeza nziza, zisa neza, hamwe n'ububati butandukanye.

Ishure ry'ubuhinga ryo kumponga rifise amabara atandukanye hasi habatse neza ibiti amashuwe hejuru hasa neza kandi cane.

Igikoni co kwa korode niciza gifise amashiga abiri yaguzwe imiliyoni cumi na zitandatu akaba ateka neza.

Mu ntumbere yo kwijukira indero muri kaminuza y'uburundi umuyobozi w'indero mu gisagara ca bujunbura yaratanze ibitabo bitandukanye harimwo bifise amabara atukura ayasa n'ubwatsi n'ayasa n'umuhondo.

Ishure ry'ubuhinga rifise uburaro bwiza kandi bugezweho, ibitanda bigerekeranije kimwe hasi ikindi hejuru ,bisigishijwe n'amarangi atandukanye.

Ku musi wo gutora impanya bushobozi, abanyeshure bose, bazoba bambaye impuzu zirabura, hamwe n'inkofero zirabura, n'amakaruvati atandukanye.

Udukoresho dutandukanye ,harimwo ikaramu y'igiti, n'ikaramu zirangi abanyeshure babaye aba mbere n'izobazoronka ku ishure ritoyi ryo mu kirundo.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasigishijwe isima, intebe n'imeza zisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Muriryo hariyo ama meza atandukanye y'ivyuma hamwe nay'ibiti.

Kagabo ni umunyeshure akunda cane kuja kw'ishure ,imisi yose iyo agiye kw' ishure ry'indaro yama agenda atekeye amazi mw'isakoshe yarafise yirabura yaheka mu mugongo.

Ikibuga co gukina umupira w'amaboko co kw'ishura ritoyi ryo ku mutumba wa Kayanza n'ikibuga ciza iruhande hakaba hariho ibigazi vyinshi kandi vyiza hamwe n'amazu meshi

Igikoresho ,abanyeshure bakoresha, mu gupima uburebure, ni co catanzwe kw'ishure ry'ubuhinga, ryigisha ivyo kubaka, riri mu ntara ya gitega, rikaba ribaryambere.

Leta y'Uburundi, yaratanze intebe n'imeza nziza kandi zigezweho kuri kaminuza nkuru y'Uburundi yo mu kamenge. Aho ibikoresho vyatwaye imiliyaridi zitanu.

isure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasigishijwe isima intebe zikozwe mu biti ziriko zirasaza ikibaho cirabura.

Mu ntumbero yo gushidikirana neza abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kayanza baragendeye abanyeshure bagenzi babo bo kw'ishure rya ngozi mu gukina urukino rwa kivandimwe.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu kayanza ,n'ishure ryiza cane ryubatse ku buhinga bugezweho, hasi hasize isima, hejuru hari amabara atandukanye.

Ishure ryiza cane, ryaronkejwe udukoresho dutandukanye ,utwo gufuta mu gihe umunyeshure yihenze, ni ryo shure rya mbere rifise Ivyo bikoresho kuko ayo mashure mu burundi nta bikoresho afise.

Mu ntumbero yo kworohereza abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru yu Burundi yo ku Mutanga, leta yaratanze intebe n'imeza zisa neza rikaba ryaronkejwe n'ibitabo vy'ubuhinga.

Ishure ryisimbuye ryo kumutumba wa burenza ryaronkejwe igikoresho bakoresha iyo bariko barurira kikaba gifise amabara atandukanye atukura hamwe n'ayirabura.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, intebe, imeza n'ibindi bikoresho bisa neza biri muriryo.

Ishure ryubatswe ku buhinga bugezweho ririko rirasaza, hasi hasize isima intebe z'ibiti, ikibaho kiriko ivyandiko vyandikishijwe ingwa yera.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura vyaronkejwe amazi meza rikaba ryubatswe ku buhinga bwa none, risize irangi ryera, hejuru harirabura.

Ishure ritoyi ryigisha abana batoyi bari mu myaka itanu rikaba ririko ririgisha indome tukabona indome zimwe zifise amabara atandukanye.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca bujumbura rirashima cane umuyobozi w'indero muri komine ko babaronkeje imodoka izoza irafasha kunguruza abanyeshure biga kw'iryoshure.

Ishure ritoyi ryo mu mwaka w'ibinyoni kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu, rifise udukoresho abanyeshure bakoresha bariko bariga turiko indome hamwe n'ibiharuro.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza, rikaba rifise ibitabo vyinshi bitandukanye, hasi hasize isima ibitabo vy'amarangi ayera hamwe n’ayirabura biri ku meza.

Kanyange n'umunyeshure yiga muri kaminuza y'inderabigisha ENS ariko aragenda kw'ishure yambaye ikanzu igera hasi.

Ishure ry'indaro ryo ku mutumba wa Bujumbura, ni ishure rifise ibitanda bigerekeranije, kinwe hasi ikindi hejuru. Hasi hari isima itukura.

kw'ishure ryisumbuye ryigisha ivyindimi ryaronkejwe ibitabo bitandukanye harimwo ivyamabara atukura ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatsi rubisi

Ishure ritoyi ryigisha abana bafise imyaka itatu ,ryaronkeje udukoresho dutandukanye aho abana bazoza barabafasha mu gukina canke mu gucagura utundi tuntu dutandukanye.

Umuyobozi w'indero muri komine ya muyinga, yaragendeye ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa cumba ,akaba yatanze ibitabo vyinshi vyiza bigezweho bitandukanye.

Mu ntumbero yo gufasha abanyeshuri, umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega yaragenbeye amashuri atandukanye, aho yagiye aratanga ibitabo vyinshi ivy'ibiharuro hamwe n'ibitabo vy'ubuhinga.

ishure ryisumbuye ryo kumutumba wa Rumonge ni ishure rifise abanyeshure benshi umuyobozi waryo akaba yariko arabigisha icigwa co kwinonora imitsi.

Ishure ritoya ryo ku mutumba wa Ruganirwa n'ishure ryubatse neza cane rikaba ririmwo intebe abanyeshure bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu baza kugaruka bashika bakora ikibazo.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa Kayanza rifise ikibuga ciza aho abanyeshure bashobora gukina neza bakarya umunyenga bishunga abandi biterera hejuru.

Amashure yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye yakijambere, hasi ikibuga gisize neza amarangi atandukanye, amabati yayo aratukura.

Umuyobozi w'indero muri komine ya Muyinga yaratanze ibitanda vyishi kandi vyiza bikaba bigerekeranije kimwe hasi ikindi hejuru bikaba bisa neza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Kagabo ariko arandika ikibazo bazokorera muhira catanzwe n'umwigisha w'ibiharuro.

Umuyobozi w'indero muri komine ya muyinga yaragendeye kw'ishure ry'ubuhinga rigezweho, rikaba rigeretse icuro zitatu iryo shure ryatwaye imiriyaridi zitatu kugira ryubakwe.

Kw'ishure ritoyi ryo kumutumba wa ruganirwa, vyaronkejwe udukoresho rutandukanye, aho umunyeshuri wa mbere aronka ibikoresho batwaramwo, amakaye bigera kuri bitanu, wa kabiri bitatu.

Ishure ritoyi ryigisha abana kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, ryaronkejwe ibikoresho harimwo ingwa, ibitabo n'ibindi ,rikaba ryubatse ku buhinga bwa none.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muriryo shure udukoresho dutandukanye dufasha guteranya impapuro mu gihe ari nyishi twariko turatangwa.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'igitega yazindukiye ku mashure atandukanye ariko arahimiriza abanyeshure kwitegurira ikibazo ca reta c'umwaka wa cumi na gatatu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, mw'ishure hariyo intebe zisakaje ibiti, impome zisize n'amarangi yera, n'amadirisha y'ivyuma.

Mu ntumbero yo gufasha neza abanyeshure bo kwishure ryubuhinga ryigisha kubarira ryaronkejwe umukasi uzofasha gukata impuzu kuri iryoshure.

Kaminuza nkuru y'URwanda yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza. Inzu yubakishijwe amabuye n'amatafari isigishijwe amarangi yera.

Ishure ry'Uburundi, ryo mu gisagara ca Bujumbura, rirafise intebe nziza, zigezweho; zikaba zatwaye, amafaranga angana, n'ibihumbi amajana umunani; hasi harasize isima.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo kubaka yubakishije amabuye, amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha uguteranya ivyuma, rifise ishure neza neza risize amarangi yera, hejuru amabati atukura. Hasi hari isima.

Mu ntumbero yo kubandanya twiga ibisata vyubuhinga kwishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca Bujumbura ryararonkejwe ibikoresho bitandukanye tukaba vyararonkejwe agakoresho bakoresha mu kuminina amazi.

Umuyobozi w'ishure ritoyi ryo kumutumba wa Gihogazi yazindukiye kuraba abigisha ukuntu bariko barafasha abanyeshure babo.

kw,ishure ry'ubuhinga ry'imatana ryubakishijwe ku buhinga bwa none abanyeshuri bambaye umwambaro wera bariko barigisha ivy'ubuhinga igitabo kirimwo ivyandiko vyera hamwe n'ikaramu y'igiti.

Ishure ry'ubuhinga ,ryigisha kuvura abantu ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye, mu vyo amagara y'abantu ,ivyo bikoresho bikaba bizimvye cane ,kuko bigezweho.

Udukoresho dutandukanye abanyeshuri bakoresha bariko barakina kw'ishure ritoyi ryo mu mwaka wa mbere w'abana bafise imyaka itatu.

Udukoresho dutandukanye abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga canke iyo bariko barakina mu twana biga mu mwaka wa kabiri ibinyoni nitwo baraye baronkejwe

Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere w'ibinyoni, barakunda cane utuntu bakina, bakaba baronkejwe udukoresho two gucagura amashurwe, amabara hamwe n'indome. Tukaba tugezweho dusa neza.

Ishure ryigisha ubuhinga. Rifise ibikoresho bitandukanye. Imashini nyabwonko yuguruye, hamwe n'ikibaho. Imbere gisize amabara atandukanye.

Kanyange na Karire barakunda gukurikirana umwigisha, bariko biga ivyo guteka, bambaye umwambaro wera abandi umwambaro wirabura hasi.

Ishure ryigisha ivy'amagara y'abantu ryaronkejwe udukoresho dutandukanye, ivyo gupima amaraso n'utundi dukoresho tugezweho ,rikaba rifashwe munda n'umugambi wa Leta.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, ububati butandukanye burimwo ibikoresho abanyeshure bakoresha.

Ishure ry'ubuhinga, ryigisha ibintu bitandukanye, kagabo ariko arereka kanyange, ukuntu ,bahingura ibintu bitandukanye, harimwo ivyo gucapa.

Umunyeshure wese, yigengeje neza, yaronkejwe imashini, yo guteranya ibikoresho; ibiharuro n'ibindi vyose, bikoreshwa ibiharuro.

Ishure ry'ubuhinga, ryubatswe ku buhinga bugezweho, kuva hasi gushika hejuru ,hasigishijwe amarangi ,hasi hariyo intebe n'imeza nziza cane.

Ishure nderabigisha ryo mu gisagara ca bujumbura rirafise ibikoresho vyinshi kandi bigezweho harimwo imashini nyabwonko nziza ziri ku meza.

Muri kaminuza nkuru, y'Uburundi, y'i Kiriri, irafise ibikoresho vyinshi, bigezweho; hakaba hagezeho, ibikoresho bifasha, gutobora icuma.

Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye ryi Bujumbura, ryubatswe ku buhinga bwa none imashini nyabwonko nyishi kandi nziza intebe z'ivyuma ziriko amabara atukura.

Ishure ryigisha ibiharuro kuva mu wa mbere gushika mu wa cumi na gatatu, ryaronkejwe udukoresho dutandukanye ku banyeshure bigenjeje neza tukaba twaronkejwe abanyeshure icumi.

Mu ntumbero yo gufatana neza, umuyobozi w'ishure wo muri komine ya Muyinga, yaratanze ibitabo vyinshi bitandukanye. Mur'ivyo harimwo ivy'amabara yera hamwe n'ayirabura.

Kw'ishure ry'ubuhinga ry'igisha ivyo guteranya ibiharuro vyaronkejwe ibitabo bitandukanye bifise amabara ayera ayatukura hamwe na yirabura.

Mu ntumbero yo gukundisha igihugu, abanyeshure bo kwishure ritoyi ryo ku mutumba wa Burenza, baronkejwe intebe, imeza, n'amashurwe kuriryo shure.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivy'imico n'akaranga y'uburundi aho vyarabe bironkejwe ibitabo vyinshi kandi bitandukanye hakaba arimwo ibitabo vy'ibiharuro n'ivy'indimi.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, muri iryo shure hasi hasize isima akabati karimwo ibitabo.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivy'imiziki n'ishure ryiza rifise ibikoresho bitandukanye harimwo igitari imfunguruzo n'utundi dukoresho tw'ubwenge.

Ishure ritoyi ryo Kumutakura n'ishuri ryiza cane, rikaba rifise aho abanyeshure barira umuvuma iyo bagiye mu karuhuko ,iruhande hariho uruzitiro rusize amarangi.

Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere w'ibinyoni bararonkejwe udukoresho dutandukanye ducafyeko indome ibiharuro hamwe n'amabara atandukanye ayatukura n'ayasa n'urwatsi.

Ishure ry'ibinyoni vy'abana biga mu mwaka wa kabiri, n'abana bakunda gukina cane umukino wo kwivuma iryo shure rikaba rifise ubushobozi bwo kwakira abana ijana.

Ishure ritoyi ryigisha abana bafise imyaka iri hagati y'itatu hamwe n'itandatu rifise udukoresho twiza turimo amabara atandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye hakaba harimwo agakoresho bakoresha bariko barahanagura ivyandiko ku kibaho.

Ishure ry'ubuhinga, ryigisha ivyo gucapa, ryo mu gisagara ca Ngozi; ryararonkejwe ibikoresho, bitandukanye, harimwo ikaramu z'ibiti, n'utundi dukoresho, tugezweho.

Kayoya, ni umunyeshure yiga mu mwaka wa gatandatu, iyo babahaye akaruhuko k'iminota cumi n'itanu ,arakunda gukina umukino wo kwiruka, kuko nawe, n'umunonotsi.

Mu ntumbero yo kwijukira ugufasha abanyeshure bo ku mashure atandukanye. Leta y'Uburundi yaratanze ibikoresho bitandukanye harimwo y'ivyo gucapa n'ivyo gutanga amazi.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe ku buhinga bugezweho hasi hasize isima hejuru amatara meza kandi ariko araka imeza n'intebe zirabura.

Umunyeshure wese azokwigenza neza azoronka agashimye k'isakoshe yo mu mugongo, rero abanyeshure bitange neza kugira bazoronke ubushimwe.

Abanyeshure bose bo kwishure rya kayanza babaye aba mbere baronkejwe amasakoshe atandukanye agizwe n'amabara ayirabura n'ayatukura umwe umwe akaba yaronke isakoshe yimwe y'imwe nyene.

Umuyobozi w'ishure ritoyi ryokuri ku mutumba wa ruganirwa rifise ibikoresho bitandukanye aho abanyeshure batekera ifungurwa hakaba hubatse neza.

kw'ishure ritoyi ryo mu Kayanza ryarubatse neza rikaba risakajwe n'amabati yirabura kuva hasi gushika hejuru n'amaturirano hambavu ibiti birebire.

Umuyobozi w'indero muri komine yaruguruye uburiro mu mashure y'indaro atandukanye aho ubwo buriro bwubatswe ku mafaranga angana n'imiliyaridi zibiri y'amarundi.

Ishure ry'ubuhinga, rifise ibikoresho vyinshi, kandi bigezweho ,rikaba ryaronkejwe imeza nziza ziriko ibitambara ,bisa n'umuhondo, ibindi bitukura, ibindi bisa n'ubwatsi.

Kw'ishure ryisumbuye ryigisha ivyo ubuhinga ukubaka eka n'ibindi, kuva mu w'icenda gushika mu wa cumi na gatatu abanyeshure bari mw'ishure.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rikaziye n'isima amabati yaryo asize irangi ritukura, impome n'amadirisha isize amarangi atandukanye.

Ishure ritoyi ryo ku mutumba wa Mutakura n'ishure ryiza cane rifise intebe z'ivyuma imeza zisize amarangi asa neza Kagabo na Karire n'abanyeshuri baryigamwo.

Ishure ryisumbuye, rya kaminuza nkuru, y'Uburundi; ryararonkejwe ibikoresho bitandukanye, harimwo ibitabo, imashini nyabwonko, n'ibindi bikoresho, bifasha abanyeshure, mu kwiga neza.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Mizuga umwigisha yigisha ivyo kwinonora imitsi yazindutse arigisha abanyeshure, bakaba bariko barerekeza mu gisagara bagenda bariruka bukebuke.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo gucapa, n'ishure rigeretse kabiri rikaba rifise ikibuga kirimwo utwatsi dusaneza, ingoma y'igihugu c'Uburundi.

Kw' ishure ritoyi, ryo kumutumba wa cumba, vyaronkejwe ibitabu ,aho umunyeshuri wese, ategerezwa kuba afise igitabo ciwe, ariko rikaba rifise intebe zashaje.

ishure ry,ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima intebe z'ivyuma hamwe n'intebe z'imbaho zubatse neza abanyeshure bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima intebe nziza z'ibiti akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho vy'umwigisha

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru intebe nziza n'ameza meza ariko ibitabo abanyeshure baroko bakoresha y'iyo bariko bariga.

Kanyange na Kagabo n'abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri, iyo bari kw'ishure barakunda cane kuyaga bagakina udukino tw'abana.

Ishure ryisumbuye, ryo muri komine Kabarore, ryaratanze intonde, z'ivyigwa vy'ibibazo, bazokora uyu mwaka; abanyeshure bose, bakaba bazindutse kuraba, urwo rutonde.

Ishure ryigisha ubuhinga harimwo uguteka . Amasahani menshi atandukanye ari ku meza abanyeshure bararindiriye bagira babafungurire batonze umurongo.

Ishure ritoya ryo ku mutumba wa Muyinga ryararonkejwe utuzu twa surwumwe, utw'abahungu n'utw'abakobwa. Iruhande, hariho ibigazi vyinshi n'amashurwe meza.

Kanyange ariko aragenda kw'ishure, ageze mu nzira yahuye n'abana bariko barakina aba arabatera inkuru, ibiti vyinshi bakunda kurira cane mu gihe bariko bararya umunyenga.

Ishure ryubakishijwe ,amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima ,ikibahu gisize n'irangi ryirabura ,intebe nziza z'ivyuma ,hamwe n'intebe z'ibiti.

Kw'ishure nderabigisha, ryo mu gisagara ca Bujumbura, irafise ubukene bw'ibitabo, hamwe n'intebe zitandukanye, abanyeshure bakoresha, mu gihe bariko bariga.

Ishure ryiza cyane ryakarorero ryubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye kuva hasi gushika hejuru rikaba rigeretse incuro zibiri kagabo na karire bari kwishure.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Ibujumbura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Kabura ariko arava kw'ishure yambaye umwambaro usa n'ibivu ibutura itukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru n'ishure ry'ubuhinga riri mu kanyosha rikaba rigeretse incuro zibiri.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima. Impome zisa nabi cane. Urutonde rw'ivyirwa abanyeshure bakoresha iyo bariko bararaba ivyo baziga mu mwaka uza canke mundwi iza.

Ishure ritoyi ryariko riratanga intonde z'ukuntu bazokwiga ivyigwa aho tubona baciyemwo imigwi kuva ku wambere gushika kuwa gatanu.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryo kumutumba wa Mutakura ryubatse neza, muri iryo shure hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati ,ikibaho kiriko ivyandiko vyera.

Ku ishure ritoyi ryo ku mutumba wa ruvumera abanyeshure bariko bariga kuva mu wa mbere gushika muwa gatandatu iruhande yiryo shure hari igikombe kirimwo ingwa.

Ishure ry'ubuhinga n'ishure ryiza cane ryubatswe ku buhinga rikaba rigeretse incuro imwe ibiti birebire birkikuje ikibuga gisa neza abanyeshure bakaba bari mw'ishure.

kagabo ni umwana akunda kwiga iyo agiye kw,ishure agenda afise ikaye mu ntoke agenda ariga kugira ashobore kwiga neza ku buhinga bwa none.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatavari ahiye amabati yaryo arashaje abanyeshure bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu bambaye umwambaro.

Umwambaro wo kwinonora imitsi ukaba wirabura kandi urimwo n'amabara yera cane, kabura nibo yazindutse aragura kugira azohore afata umwanya wo kwinonora.

Ishure ryiza cane ryubatse ku buhinga bwanone iruhande ibiti vyamashugwe, impene hamwe n'amabati yaryo asize irangi ritukura ivyuma n'amarangi atandukanye.

Ishure ry'ubuhinga, ryo ku mutumba wa Cumba; n’ishure risakaje amabati; muri iryo shure, hasi hasize isima, ibiti bisa neza, bisize amarangi yera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, intebe ,imeza zisize amarangi atandukanye akayangana.

kw'ishure ryisumbuye ryigisha ry'ubuhinga ryo muri komine ya mwaro ryubatse neza umunyeshure ariko araduza ibendera ry'igihugu c'burundi hamwe n'iry'urwanda.

Ishure ryubakishijwe amabunye n'amatafari ahiye mur'iryoshure hasi hasize isima impome zisigishijwe amarangi atandukanye amabati arera.

Shanera na Odeta bavuye kw'ishure. Iminsi yose barajana kandi Shanera araciye ubwenge cane, Odeta yama ashaka kwiga kugira na we aze amenye.

Kagabo, Karire na kanyange n'abanyeshuri biga muri kaminuza yu Burundi iyo babahaye akaruhuko baricara ahantu bakayaga ivyerekeye ubuzima bwakazoza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, Karire n'umunyeshure ariko arateranya ibiharuro aho ariko arateranya icenda guteranya umunani.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyi ndimi ryaronkejwe intebe nziza zivyuma kandi zigezweho ikibaho kiri mbere ciza na conyene kiri muvyo baronkejwe.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryo mu ntara ya Muramvya, ryararonkejwe intebe nyinshi kandi nziza. Iryo shure rikaba rigeretse incuro zibiri.

Ishure ryubakishije, amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure, hasi hasize isima; ku mpome, igicapo kiriko utukoresho, dutandukanye, abanyeshuri bakoresha.

mu ntumbero yo kwijukira gufasha neza abanyeshure batandukanye, kw,ishure ritoyi ryo kumutumba wa Kayanza, umunyeshure wa mbere aronswa akakoresho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima ibikoresho birimwo amakaye amakaramu n'ibindi bitandukanye biri muri agakapo.

Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ,ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba rigeretse incuro zitatu, amabati n'ivyuma birirabura.

Ishure ryiza kandi cane ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Abanyeshure bariko baraganira ku bijanye n'ivyigwa.

Ibarabara ryiza cane ry'ibivu rigenda kw'ishure ry'intango ryo kumutumba wa Butihinda, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ivyatsi vyinshi kandi vyiza.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikaziye n'umusenyi hamwe n'isima umukubuzo abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakubura.

Mu ntumbero yo kworohereza abanyeshure batandukanye bo muri zone nkuru ya cumba umuyobozi w'indero yaruguruye ishure ritoyi ryo ku mutumba wabwica rikaba rimaze amazi umunani ririko rirubakwa.

Karire na Kanyange ni abanyeshure biga mu mwaka wa cumi na kabiri iyo bari mw'ishure barakurikirana umwigisha yambaye ikanzu yera, ariko arandika.

Umuyobozi wo kw'ishure iritoyi ryo ku mutumba wa Musenga arasabako leta y'Uburundi yobaronsa intebe kuko izo bafise zashaje kandi zamaze kuvunika nyinshi mur'izo.

Ishure rubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, intebe nziza zikoze mu vyuma hamwe n'ibiti; ikibaho kiriko ivyandiko bisa n'urwatsi ibindi vyera.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba utandukanye ryararonkejwe akabati ikibaho ciza kiriko inzandiko zisa neza, hasi hasize isima.

Ishure ryisumbuye ryo mu mwaka w'icenda ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiwe kuva hasi gushika hejuru ivyuma bisize amarangi atandukanye.

Mu ntumbero yo gufasha neza abanyeshure ishure ry'ubuhinga ryo kumutumba wa cumba ryarafashije neza cane muvyo gucapa inzu aho umwarimu ariko arabafasha.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura ryarubatse neza ibiti vyishi iruhande rikaba rifise amabati arisakaje asa n'urwatsi.

Ishure ryigisha ivyubuhinga harimwo guteka n'ibindi bitandukanye rifise ubuhinga bushobora guteka imfungurwa zimara ukwezi kose zibitse.

Ishure ryubakishijwe, amabuye n'amatafari ahiye, kuva hasi hejuru, muri iryo shure, hakaba hariyo impuzu, zitandukanye; iz'amabara yirabura, ayasa n'umuhondo, n'ayatukura.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo gucapa, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hejuru risakaje ibiti hamwe n'amabara yera ku mpome, rikaba r'iriko rirasaza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyinga, ryaronkejwe agakoresho gakoreshwa mu guteranya ibiharuro. Kakaba kirabura kariko ibiharuro, indome, hamwe n'ibindi bikoreshwa mu guteranya.

Ishure ry'ubuhinga n'ishure rigezweho kandi iriko ririgisha ivy'indimi hamwe n'ibiharuro rikatwereka yuko ubu bariko barigisha bibiri guteranya gukuramwo bingana b'ingahe.

Ishure ryisumbuye ryo kumutumba wamutakura byubatse neza kandi cane rikaba ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kayanza n'ishure ryiza cane rikaba rifise abanyeshure bagera ku majana atanu risakaje amabati ashaje ivyuma bisize irangi.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo kubaka ryaronkejwe ikibuga iruhande yaho hariho utwatsi twishi twiza kandi cane hejuru ikirere gisa neza.

Umunyeshure wese ategerezwa gutonda kw'ishure yambaye umwambaro w'ishure usaneza kandi umesuye nkuko umuyobozi wo kw'ishure rya Kayanza yabitanze mw'itangazo.

Ishuri ryigisha ivy'ubuhinga ryo ku mutumba wa Burenza ryararonkejwe imashini nyabwonko. Kagabo ariko arigisha neza abanyeshure bariko barakurikirana.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza iruhande utwatsi twishi kandi twiza ayo mashure asigishije amarangi atandukanye ayera n'ayatukura.

Ku’ishure ritoyi ryo mu mwaka wa gatatu abanyeshure baramanitse icapa cerekana ivyigwa bafise mu ndwi mu ndwi rikaba riri mu banyeshure mirongo ine na batanu.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo guteranya inzugi n'amadirisha, ritwereka ko urirangaminsi bakirirako abanyeshure bashasha, rikaba risa neza.

Abanyeshure biga ku ishure ryisumbuye ryo muri komine ya Kabarore barakenguruka cane umuyobozi ku kuntu risa neza muri uno mwaka. Iruhande rero hariho ibendera ry'igihugu.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ryubatswe neza ku buhinga bugezweho rikaba rifise ibiti byinshi by'amabara atandukanye ibendera ry'igihugu c'uburundi ririko riraduzwa.

Kw'ishure ry'ubuhinga ry'Imatana n'ishure ryiza cane, rikaba rifise uruzitiro rwiza abanyeshure bariko barakurikirana ,abarimu bariko barabigisha ivy'ubuhinga, imodoka iruhande.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rifise utuzu twasugumwe utwa bakobwa twubakishijwe isima dusakaje n'amabati yirabura.

Kantore ariko aragenda kw'shure akaba atwaye amakaye n'amakaramu n'akabido mu ntoki ageze mu nzira yahasanze abanyeshure bariko baragenda kwi'shure.

Kagabo iyo agiye mu karubuko k'ishure arakunda gukina n'abandi bana, yariko aragenda avuye mw,ishure ryubatswe neza rifise amabati yera inkingi zisize irangi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo muri komine ya kirundo ryubatswe n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima ikibaho canditseko urutonde bw'ukuntu bazokumva amanota.

Ku musi wo kumva amanota abanyeshure bategerezwa kugenda bambaye neza bashajije bambaye n'ikaruvati zirabura hamwe nizisa n'umuhondo kugira baberwe.

Ishure ryaraye iryuguruwe ryo kumutumba wa bwica rikaba ryabanje gushimira cane umuyobozi w'indero muri komine ko yababaye hafi muri ubwo buryo kugira rigera aho rishitse ubu.

Ishure ryisumbuye, n'ishure ryubatswe neza cane. Rikikuje n'ivyatsi, ibiti birebire . Ibendera ry'igihugu c'Uburundi ririko riraduzwa.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura yarakengurutse cane ko barose ikibuga c'umupira w'amaboko kikaba catwaye imiriyoni zitandatu kugira cubakwe.

Kw'Ishure ryisumbuye ry'Ibujumbura ryaronkejwe ibikoresho yinshi kandi bigezweho, bikaba bigizwe n'amakereyo ,hasi hakaba hasize isima hejuru hakaba hariyo amabati yera kandi cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'iryo shure utwatsi twinshi kandi twiza, akayira abanyeshure bacamwo bagiye kw'ishure.

Ishure ryisumbuye ,ryo ku mutumba wa rumonge, ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye, harimwo ikibaho ciza kigezweho, kikaba catwaye ibihumbi amajana atanu.

Ishure ritoye ryo ku mutumba wa Kiringanire nishure rifise amabara atandukanye ,hasi hasize isima ,ivyuma abanyeshure bafata iyo bariko baraduga bisize amarangi asa n'urwatsi rubisi.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo gucapa ryo mu Cankuzo ryaronkejwe ibikoresho harimwo ikaramu y'igiti nigome hamwe n'ibindi bikoresho abanyeshure bakenera.

Kwishure ritoyi ryo kumutumba wa rumonge ,nishure rikaba rifise ikihome gifise amabara atandukanye ,mu muryango wuguruye barindiriye umuyobozi w'ishure ashike.

Kagabo, arazi gusoma neza, imperekeranya; avuga: a, b, c, d; iyo ariko arasoma, umwigisha, aranezerwa cane.

Abanyeshure benshi bakunda kuja kwiga kw'ishure ry'akarorero ryitwa Bubanza ,iryo shure rifise ibikoresho vyose bikenewe mu kugira wige.

Ishure ry'ubuhinga rifise ibikoresho bitandukanye rikikujwe n'ivyamwa harimwo ibitoke imboga hamwe n'uruzitiro rurimwo ibitungwa batunze kwiryo shure.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo muri komine ya Bururi, n'ishure ryiza ryubatse neza, intebe nziza zisize amarangi, abanyeshure bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubatswe ku buhinga bwa none kuva hasi gushika hejuru muri iryo shure hasi hasize isima intebe n'imeza zisize amarangi atandukanye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rifise utuzu twasugumwe utw'abahungu n'utw'abakobwa, dusigishije amarangi atandukanye imiryango isa n'urwatsi.

kwishure ryisumbuye ryi Mutumba byubakishijwe amabire n'amatafari ahiye hasi hasize isima mu ishure amakayo n'amakaramu ariko inzandiko zirabura hamwe n'ayandi yera.

Ishure ryisumbuye ryi Gatagara n'ishure ryiza cane ryubatse ku buhinga rikaziye n'isima amaturirano ahiye hasi ntasima ihari.

Ishure ryisumbuye ryigisha ivy'ubuhinga riri mu gisagara ca Kirundo ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, risakajwe n'amabati atukura.

Umunyeshure wese arafise intebe yicarako, ku mashure yose agize igisagara cakayanza, ivyo vyabaye mu gihe ,umuyobozi yatanze intebe zigera ku bihumbi bibiri.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye risakajwe amabati atukura, iruhande ibarabara rigenda kw'ishure umuyobozi w'ishure ntarashika.

Ishure ry'ubuhinga ryo kuri kaminuza nkuru y'uburundi yo kumutanga n'ishure ryiza cane rifise intebe imeza zisa neza hamwe n'isima isize hasi.

Mu ntumbero yo kwiga neza no kunonosora icigwa c'ubuhinga, abanyeshure baronkejwe ibikoresho vy'ubuhinga harimwo imashini ifata amajwi n'imashini ipima amaraso.

Kantore na Karire n'abanyeshuri bakunda kwiga cane iyo bageze kw'ishure barasubiramwo ivyigwa na cane cane mu gihe bafise akabazo mu gitondo kugira bategure ikibazo neza.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, utuzu twasugumwe aho abanyeshure bakarabira amazi bavuye kwitegura, rikikujwe n'ibiti vyinshi.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, impome zisize irangi ivyuma, amarangi asa n'urwatsi, ibiti iruhande yiryo shure.

Ishure ritoyi ryo ku Mutakura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ritwereka y'uko iryo shure rishaje kandi cane ,rikaba rifise impome zibiri zitandukanye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibiti iruhande yaryo vyiza kandi vyinshi ,ibendera ry'igihugu c'Uburundi ririko riraduzwa.

Ishure ry'ubuhinga ryo kumutumba wa Mutakura ni ishure ryaronkejwe ibikoresho bigezweho harimwo imashini nyabwonko imeza n'ibindi bitandukanye.

Kantore, n’umunyeshure, akunda kuzinduka; iyo agiye kw'ishure, agenda araririmba, ari mu nzira; umuyobozi w'ishure, aramushimira cane, kuko yitanga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri ryo shure hasi hasize isima impome zisigishijwe amarangi yera n'ikibaho kiriko inzandiko intebe n'imeza hasi muri iryo shure.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'Uburundi y'Ikiriri, bambaye umwambaro mwiza cane, bariko baragenda kuraba urutonde rw'ivyigwa bafise mu ndwi ikurikira.

Kanyange na Karire n'abanyeshure biga mu gisata c'ubuhinga muvyo gucapa bariko baracapa indome ku mpapuro zera bakoresheje ikaramu y'igiti.

Ishure rybakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikibuga abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru bambaye n'umwambaro w'ishure.

ishure ry'ubuhinga ryigisha ibintu bitandukanye iruhande utwatsi twinshi twiza dusa neza ibiti birebire vy'amashugwe.

Ibarabara rigenda kw'ishure ry'isumbuye ryo muri komine ya bururi risa neza cane ririmwo utwatsi ku ruhande n'ibiti vyinshi kandi vyiza.

Ishure ryiza, ryubatswe ku buhinga, bwa none; risigisijwe amarangi asa neza; ay'ibivu, hamwe n'amarangi yera; abanyeshure, bakaba bari mw'ishure, bari mu gacerere.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyukubaka isakaje amabati ataboneka rikikujwe n'amashurwe meshi kandi meza rikaba rigeretse kabiri.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima intebe nziza kandi z’ibiti, ikibaho kiriko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera.

Abanyeshure bo kwishure ry'ubuhinga ryo kumutumba wa cumba bazindutse basubiramwo ivyigwa bari mu gakerere bariko barakora ikibazo ca leta.

Ishure, biboneka ko, rishaje; ryubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye, intebe ziravunitse nyinshi, zimwe; hamwe n'ibiti bishinze, muri iryo shure, biboneka ko rishaje, kuko ni irya kera.

Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bambaye umwambaro utandukanye ,uwusa n’ugwatsi rubisi n'uwusa n’urwatsi rutoto bari mu kibuga gisa neza.

Kanyange arakunda cane kubaza ibibazo vyinshi bitandukanye iyo ari mw'ishure, aho hari mu gihe umwarimu yaguma amwishura ibibazo amubajije kare mu gitondo.

Ikibuga ciza cane caronkejwe ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo kwinonora imitsi, kikaba gikikujwe n'utwatsi twinshi, ibiti birebire kandi bisa neza.

Umuyobozi w'ishure ritoyi arashimira umuyobozi w'indero muri komine ko babaronkeje intebe nziza, zikaba zisizwe n'amarangi, hasi hasize isima isa neza.

Ishure ritoyi ryo ku mutumba wa rugazi ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye harimwo intebe, imeza rikaba risigishijwe amarangi atandukanye kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hamwe risize amarangi yera kandi ibiti n'amashugwe.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hasi hasize isima, amabati asize amarangi atandukanye.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivy'imibano. Ririko ririgisha ukuntu abana botegerezwa kubaha ababyeyi babo, kugira bakomeze umubano mu bavyeyi n'umu banyeshure.

kaminuza y'uburundi yitiriwe umweranda petero ryaronkejwe ibikoresho bifasha abanyeshure kwigisha rikaba ryaronse ikibaho gisa neza kikaba cera bakoresha mu kwandika.

Ishure ndera bigisha ryo mu gisagara cane Rumonge ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye harimwo imashini nyabwonko hamwe n'ikibaho kigezweho bandikisha ikaramu y'irangi

Kanyange na Karire n'abanyeshuri biga mu mwaka w'umunani ,iyo baronse akaruhuko k'iminota cumi n'itanu barakunda cane kuyaga ibijanye n'iterambere.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere ryo kw'ishure ritoyi ryo muri komine ya Kayanza ryaronkejwe intebe nziza, rikaba ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, umuryango usize irangi risa n'urwatsi rubisi.

Ibitaro vy'igitega nivyiza vyakira abantu ibihumbi bitandatu buri muntu wese arakigwa neza kandi bose barashima.

Ishure ryisumbuye rya kigobe rifise imiryango umunani n'amadirisha atandatu rifise n'abigisha bazikwigisha neza.

Ku ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Ngozi rirafise ibikoresho bitandukanye rikaba rikikujwe n'amashurwe meshi agezweho ibendera ry'igihugu cu Burundi riradugije

Mu ntumbere yo gushimira neza cane umuyobozi w'indero w'ishure ry'isumbuye rya Muyinga, aho yatanze ishure ryatwaye imiriyaridi zibiri mu kuryubaka kur'iryo shure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima amadirisha y'ivyuma hamwe hasize irangi risa n'ubwatsi ahandi harera hejuru ntihaboneka.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara cya Bujumbura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, urutonde rw'ivyirwa ruri ku kibaho cirabura.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu Kayanza n'ishure ryiza cane ,rikaba rigezweho rirahurumbirwa n'abanyeshure ,ryubatswe ku buhinga bwa none ,iruhande hariho ibiti vyinshi kandi vyiza.

Kagabo n'umunyeshure akunda cane kwiga mu gitondo iyo ageze kw'ishure aratora ikaye akaba arasubiramwo ivyo baraye bize iruhande yiryo shure hariho n'ivyamwa akunda kuja kwamura

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibarabara iruhande yaryo, amashugwe ,hamwe n'ico babikamwo amazi,, cubatse neza.

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe ibiharuro ,hasi hariho amabuye, hejuru hasize isima ,kanyange ariko aratanga urutonde rw'ivyigwa n'ubw'ibibazo.

ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima rikaba rikikujwe n'ikibaho kiriko inzandiko zera hamwe n'impome zifise amabara yera.

Kanyange na Karire ni abanyeshure biga mu mwaka w'icenda iyo bagiye kw'ishure bagenda baratera inkuru iyo bageze mu nzira baratora n'ikayi bakaza barasoma.

Ishure ryisumbuye ry'i Bujumbura rigeretse kabiri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye bikaziye n'isima. Hasi ikibuga gisa neza ata vyatsi bihari.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,hambavu utwatsi n'ibiti vyinshi kandi vyiza, ikibuga abanyeshure bakimiramwo umupira hamwe n'intebe bicarako.

Ishure ry'ubuhinga rya kaminuza y'Uburundi riri ku Mutanga, n'ishure rifise ibiti iruhande vyiza kandi vyinshi hamwe n'amashugwe.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ibiharuro, ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye, harimwo ikaramu y'igiti, uducamurongo, hamwe n'ibindi vyinshi kandi vyiza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ivyuma bifise amarangi atukura hamwe na yera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha y'ibiyo amabati yera intebe nziza zivyuma.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryo ku mutumba wa Burenza ryaronkejwe ibikoresho bitandukanye. Kagabo ariko aragenda kw'ishure afise isakoshe mu mugongo.

Umuyobozi w'indero muri komine ya Kayanza, yaratanze intebe zigera ku majana ane kw'ishure ritoyi ryo mu Kayanza. Zikaba zatwaye amafaranga angana n'ibihumbi amajana umunani.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, abanyeshure batonze ku murongo ku'ibendera bariko bambaye umwambaro wera hamwe n'uwusa n'ibivu.

Umwambaro w'ishure ry'isumbuye rya rutana urakundwa cane ukaba ugizwe n'amabara yera, ayasa n'ubwatsi ayirabura, ayasa n'umuhondo ,igitambara kiri imbere y'uwo mwambaro.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikikujwe n'ivyuma kandi n'amashurwe abanyeshure bari mu karuhuko

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu kayanza yazindutse yakira abanyeshure kugira abashoboye kumenya abatahane imuhira aho umunyeshure wa mbere yamuha agashimwe.

Kaminuza y'ubuhinga, yitiriwe umweranda petero ,ni kaminuza nziza cane ifise ibikoresho ,n'abahinga mu vyo kwigisha, kagabo ariko arasigurira abandi banyeshure.

Umwambaro w'ishure wo kwinonora imitsi waronkejwe umunyeshure yigengejeje neza mu cigwa c'ukwinonora imitsi, akaba yirutse ibirometero cumi na bibiri.

Ishure ryiza cane rikikujwe n'utwatsi ibiti vyinshi risakazwe amabati yera hamwe n'impome asize amarangi atukura iryo shure rikaba rigezweho

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryi Muyinga yazindukiye kuri iryo shure mu kuraba aho bagejeje bakora isuku, yasanze risukuye neza cane rikaba ryubatswe ku buhinga bwa none.

ishure ry'isumbuye ryo mu kayanza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshure bari mw, ishure bariko barakurikirana.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu kayanza yazindukiye kuri iryo shure mu kuraba ukuntu abanyeshure bakora amasuku. Rikaba rikikujwe n'utwatsi twinshi n'ibiti vyiza.

Kw'ishure ritoyi, ryo muri komine ya Butaganzwa, ni ishure ryiza cane, rifise ibikoresho bitandukanye; rikikujwe n'ivyatsi, hamwe n'ibendera, ry'igihugu c'Uburundi.

Ikibaho kirimwo amazina y'abanyeshure, harimwo vyizigiro hakabamwo n'andi mazina agiye atandukanye benshi muribo na abanyeshure.

Ishure ryiza cane, rifise uruzitiro rwiza; rwubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye; iruhande y'ishure, hariho ibitoke vyinshi, kandi bigezweho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza bigezweho, amabati yaryo arera ayandi arirabura.

Ishure ry'abana biga kuva mu wa mbere gushika muwa gatandatu. Bariko barakina umukino wo kwiruka. Bakaba bambaye impuzu z'amabara atandukanye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima ,intebe nziza zikozwe mu biti, ikibaho cirabura ata kintu canditseko.

Ishure ryubakishizwe amabuye n'amatafari ahiye rikaba rikaziye n'isima hasi hari ibivu hejuru ikirere gisa neza n'ibiti ku ruhande.

Abanyeshure bo kwishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu kayanza bazindutse barategera umuyobozi w'ishure ku mpanuro ya baronkeje aho bo kwitegurira ikibazo ca leta bimirije gukora.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa Butaganzwa ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibarabara umuyobozi w'ishure ariko aragenda kw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikikujwe n'utwatsi twinshi kandi twiza n'igiti ca vyamwa. Amabati asa n'urwatsi.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye, ryo mu gisagara ca bujumbura, arakenguruka cane ko abanyeshure bariko baritwara neza, muruno mwaka bakaba bazinduka cane ,mu gihe bagiye kw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, ikibaho canditseko ivyandiko vyera abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha ,inzandiko zera kukibaho.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima urukarabiro abana bakaraba mu gihe bavuye mu kazu ka sugumwe utwatsi ibigazi byinshi kandi vyiza.

Mu ntumbero yo gushigikira abanyeshure bo muri kaminuza y'uburundi umuyobozi w'indero mu gihugu c'uburundi yaratanze intebe zishaka ku majana atanu kuri kaminuza y'uburundi.

Kanyange na karire n'abanyeshure biga mumwaka w'icenda iyo bagiye kw'ishure bagenda baratera inkuru ku bijanye n'ivyigwa bafise rero baratahura cane.

Kagabo ni umunyeshure yiga muri kaminuza y'uburundi iyo ageze kw'ishure arakunda gusamara cane araba hirya no hino uko ibintu bimeze.

Mu ntumbero yo gufata neza abanyeshure bo kwishura ritoyi ryo kumutumba wa burenza baronkejwe ubuzu bwa zugurumwe ubw'abahungu hamwe n'ubw'abakobwa.

Umuyobozi w'ishure ritoyi ry'i Makamba yaratanze ibikoresho bitandukanye ku banyeshure bigenjeje neza, harimwo amakaye menshi n'amakaramu.

Ishure ryisumbuye ryo muri komine kabarore rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza harimwo amashugwe n'utwatsi dusa neza, ibiti birebire hejuru hasa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, risakajwe amabati yera impome amarangi yera, iruhande ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha itumatumanako ry'amakuru ryo kumutumba wa Ruganirwa, ririko ririgisha neza cane ,abanyeshure bambaye umwambaro wera n'uwirabura bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe ,ry'indaro amabuye n'amatafari ahiye, ibitanda bigerekeranije kimwe hasi, ikindi hejuru abanyeshure baryamako.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo kwinonora imitsi ryaratanze udushimwe dutandukanye harimwo umwambaro wo kwinonora imitsi kuwabaye uwa mbere.

Mu ntumbero yo gushimira umuyobozi w'indero ku mutumba wa Cumba baratanze agashimwe ku ntebe zigera ku mirongo munani zo mu myaka y'indwino niyu umunani zikaba zisa neza.

Ndayishimiye n'akarire bazindukiye kw’ishure kuraba urutonde rw'ivyigwa bafise mu mwaka uza kuko umuyobozi w'ishure yaratangaje ko bokwishikira kuraba ukwo bimeze.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,Kagabo atonze kw'ishure ari kw'ikinga, ari musi y'igiti ifise amashami menshi cane.

Umuyobozi wo kw’ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa ruganirwa yaratonze kuri iryo shure aho yasanze abanyeshure bari mu gacerere bari mw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Muri iryo shure hariyo abanyeshure bariko barategera umwigisha.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza cane, ibiti vyinshi n'amashugwe, intebe z'ivyuma zikikuje iryo shure, amabati arirabura.

kw'ishure ryisumbuye ryi Matana ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye imodokari iriko iragenda umuyobozi w'ishure akaba arahashitse ibendera ry'igihugu cu Burundi ibintu vyishi kandi vyiza.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha itumatumanako ry'amakuru, n'ishure rya mbere mu Burundi, rifise ubushobozi butandukanye, aho umunyeshure ahize acaronka uruhusha rwo kuja kwiga hanze.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa kabarore n'ishure ryiza cane rifise ibikoresho bitandukanye rikaba riri ahantu heza rikikujwe n'ibiti vyinshi.

Kw'ishure ritoyi ryo ku mutumba wa mutagura byarubakishije ubuzugazugu bumwe ubw'abahungu nubw'abakobwa iruhande hariho ibigazi vyinshi cane.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca Bujumbura ryaronkejwe intebe nziza kandi zivyuma hasi hasize isima umwango ukaba wugaye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi hariho isima ibiti bisakaje amabati bifise amarangi yera.

Ibarabara ryiza cane rigenda kw'ishure nderabigisha ryo mu gisagara ca Bujumbura, rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza, Kagabo ari kw,ikinga ariko aragenda kw'ishure.

M ntumbero yo kwijukira neza indero kavukire ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa Ruganirwa ryarijukiye gusukura neza iruhande yiryo shure hariho n'amashurwe n'ibiti vyishi.

Ishure ritoyi ryo ku mutumba wa kirundo, nishure riza cane, ryubatswe neza, ikibaho kiriko ikibazo ,abanyeshure bagira bakore ubunyene.

mu ntumbero yo gushimira cane umuyobozi w'indero muri komine, ni ukuvuga abanyeshuri bose baratamvye baratarika kubera baronkejwe intebe n'imeza zisa neza.

ishure ry,isumbuye ry'imuyinga ryarononekaye cane, hasi hakaba hasa nabi isima ikaba yarononekaye, impome zisigishijwe irangi ritukura rikaziye n'isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari risigishijwe amabara atandukanye : ayera, ayasa n'ayirabura, hasi hariho utwatsi dutoya hamwe n'ibiti.

Ishure ryiza kandi cane, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yirabura, impome zisize amarangi yera.

Ishure ryiza cane ryubatse ku buhinga bugezweho, iruhande ibiti ,amashugwe, ibendera ry'ihugu c'Uburundi rifise amabara ane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ikibaho gisigishijwe irangi ryera ku meza ikaye yirabura uruhande rumwe urundi uruhande rufise amarangi atukura hamwe nayasa n'umuhondo.

Ishure ryubakishijwe Amabuye n'amatafari ahiye ,ha mbavu hariho ibiti vyinshi vy'imyembe, hamwe n'ibindi vy'ubwoko butandukanye ,Amabati atukura.

Mu ntumbero yo gufasha neza ba ntahonikora Leta y'Uburundi yaratanze amazi kw'ishure ritoyi ryegereye umutumba wa Burenza, rikaba ryaronkejwe amazi, vyabatwaye amafaranga miliyoni amajana atanu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, muri iryo shure hasi hasize isima, ikibaho kiriko ivyandiko vyera.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa Butihinda n'ishure ryubatswe neza hasi hasize isima ikibaho abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru impande ivyuma bisigishijwe amarangi asa n'urwatsi amabati arera.

Abanyeshure biga mw'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura bambaye umwambaro wera hamwe n'umwambaro usa n'urwatsi rubisi bariko barakurikirana umwigisha wabo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Ku mpome hasize amarangi atandukanye. Ibiti byinshi kandi vyiza.

ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryo kumutumba wa burenza rifise imashini nyabwonko abanyeshure bambaye impuzi zitandukanye bariko barigishanya.

kw'ishure ryisumbuye riri mu gisagara ca Bujumbura, ryararonkejwe ibikoresho bitandukanye harimwo imashini nyabwonko, imeza ,intebe n'ibindi vyinshi bikaba bigezweho.

Kw'ishure ryisumbuye ryigisha ivyo amazi ryaratanzwe neza cane mu bihugu vyose rikaba ryabaye ryambere mu vy'ubuhinga mu kubaka amazi.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi, bazindutse bakurikirana umwigisha ariko arigisha igiharuro kigoye cane. Akaba yari imbere ariko arabasigurira.

Kaminuza nderabigisha yo mu gisagara ca bujumbura yararonkejwe imashini nyabwonko ku banyeshure bigenjeje neza kanyange n'akarire ari mu banyeshure baronkejwe ubwo bushimye.

Abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha ariko yigisha ubuhinga mu vyo guteka, iryoshure hasi hasa neza ku mpome hasize amarangi yera.

Ishure ry'ubuhinga ryo kumutumba wa cumba ryubatswe neza rifise impome zisize irangi ritukura umwigisha ariko arereka abanyeshure ukuntu bikogwa.

Minuhuza nkuru y'Uburundi yaronkejwe ibikoresho vyinshi kandi bigezweho, hakaba harimwo ibitabo, Kagabo ni umunyeshuri akunda gusoma cane yazindukiye kubitora.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gisagara ca bujumbura ryaronkejwe imashini nyabwonko rikaba rikenguruka umuyobozi w'indero muri komine ku kuntu ariko arabitaho.

Kaminuza nkuru yu Burundi yo mu gisagara ca Bujumbura irashimira cane umuyobozi w'indero mu ico gisagara yaratanze ibitabo vyinshi bigezweho bimwe bitukura ibindi vyera abanyeshuri barashima cane.

Ishure ry'ubuhinga ryo kumutumba wa Ruvumera yubatswe neza rikaba risize amarangi hasi ayirabura nayera amatara meza ariko araka.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa muyinga ryubatswe ku buhinga bwa none rikaba ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye risigishijwe isima hasi n'amabara atandukanye.

Ishure ry'akarorero n'ishure riri mu gisagara ca Bujumbura .Rikaba ryubatswe neza cane rigeretse inshuro zibiri rikaba risigishizwe amarangi yera nutwatsi twiza iruhande yaryo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mur'iryo shure, hasi hasize isima, intebe z'inyegamo z'abanyeshuri bakoresha bariko bariga cane.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza cane iruhande utwatsi dusa n'ugwatsi rubisi impande kandi ivyuma bisize amarangi ayera n'ayatukura.

Kagabo ni umunyeshure agamburuka cane. Iyo ageze kw'ishure aca atora umwambaro w'ishure akaba araja gufasha abandi banyeshure bagenziwe.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo gutumatumanako amakuru, ni ishure rifise ubushobozi ryakira abanyeshure ibihumbi bitatu, rikaba rigeretse incuro zitatu hasi hateye n'udushurwe dusa neza.

Mu ntumbero, yo kwijukira ubumenyi, muri kaminuza y'Uburundi, yo ku Mutanga; yararonkejwe intebe, n'ibikoresho, abanyeshure bakoresha, iyo bariko bariga, harimwo ibitabo.

Mu ntumbero yo kwiga neza cane kaminuza nkuru yu buruntdi yi kiriri yaronkejwe ibikoresho bigezweho harimwo imashini nyabwonko rikaba ribaye irya mbere mu burundi rirose ibyo bikoresho.

Umunyeshure wese ategerezwa kwicara neza akegamira ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi w'indero muri komine ya Bujumbura kuko atashure na rimwe ridafise intebe zimeze neza.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga ryo muri kaminuza y'Uburundi ry'i Gitega. Ryariko riraroswa ibikoresho bitandukanye harimwo imashini nyabwonko.

mu gihe twaraye duhimbaje umwaka ugira mirongo itandatu na kane w'ukwikukira k,uburundi ishure ritoyi ry'ubuhinga ryo kumutakura rikaba naryo nyene ryaraserutse mu guserukira abanyeshure.

Ishure ry'akarerorero ry'imatana ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha y'ibiyo n'ivyuma hasi hasize amakaro.

Ishure ryigisha ivy'ubuhinga harimwo guteranya ivyuma. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga kandi bariko barakurikirana. Bafise ibikoresho vyinshi.

Kaminuza y'Uburundi, yisumbuye, yo ku Mutanga, mu gisagara ca Bujumbura; yariko irigisha, ibijanye n'ubuhinga, itumatumanako ry'amakuru, bakoresheje, imashini nyabwongo.

Utuzu twasugumwe twagenewe abahungu two kwishure ritoyi ryo ku mutumba wa kayanza yubatse neza bisizi amarangi hasi no hejuru.

Ishure ryubatswe ku buhinga bwa none, iruhande hariho ibiti amashugwe, amabati asa n'urwatsi, impome zisize amarangi atandukanye kuva hasi gushika hejuru.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryigisha ivy'ubuhinga mu gisagara ca Bujumbura, yazindukiye kuri iryoshure mu kuraba abanyeshure ukuntu bariko barategura ikibazo ca Leta bimirije gukora.

Kw'ishure ritoyi ryo ku mutumba wa Burenza. Rifise ibikoresho vyinshi kandi bitandukanye, hariho imashini nyabwonko, imeza, ikibaho cirabura.

ishure ritoyi ryigisha abana bafise imyaka kuva ku mezi atandatu gushika ku myaka itatu, rifise udukoresho bakoresha iyo bariko barakina.

Kw'ishure ryisumbuye ryigisha ivy'imyuga harimwo guteranya ivyuma umunyeshure yambaye isarubeti hamwe n'inkofero ariko arakata icuma akoresheje ikindi cuma.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, kuva hasi gusika hejuru, risigishijwe amarangi atandukanye ayera ayasanubwatsi, ayirabura.

Ishure, ryubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; intebe, imeza, iriko urupapuro rw'ikibazo, abanyeshure baza gukora.

Ishure ryigisha ivy'imyuga harimwo guteranya ivyuma vy'imodoka canke gusambura, bambaye umwambaro harimwo amasarubeti, bariko barakurikirana umwigisha wabo.

Abanyeshure bariko bakora ikibazo ca leta ni ibihumbi cumi na bitanu, Bose bakaba bavuga ko ico kibazo coroshe kandi bazogitora.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku mutumba wa Ruganirwa, n'ishure rifise ibiti vyinshi cane, ibarabara ricamwo imodoka risa neza.

Ishure ritoya ry'ibutihinda ryaronkejwe amazi meza umugende wubakishijwe isima iruhande utwatsi dutotahaye n'amashugwe meza.

Ishure ry'ubuhinga, kaminuza nkuru, y'i Kiriri, rifise ubuhinga butandukanye; harariho n'ikibuga, n'utwatsi twinshi, dutotahaye; ibiti vyinshi n'amashurwe, i ruhande.

Kaminuza nkuru, y'Uburundi, yo ku Mutanga, irashimira cane, ko leta yabubakiye, ikigo gisa neza; rikaba rifise n'amashurwe menshi, n'ibigazi.

Ishure ry'ubuhinga, ry'i Ngozi, ryubatswe ku buhinga bwa none; abanyeshure bambaye umwambaro, uwera, uwutukura; bariko bariga guteka, ibifungurwa, ku buhinga bwa none.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, utuzu twa sugumwe tw'abahungu n'utw'abakobwa dufise imiryango isize amarangi atandukanye, amabati yera.

ishure ryubuhinga ryigisha uguteranya ivyuma rifise ubushobozi bwo kwigisha abanyeshure igihumbi, rikaba rifise n'amabara atandukanye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, risigishijwe amarangi atandukanye imiryango ifise ibiyo vyerekana ko araho binjirira ,ahandi araho basohokera.

Kaminuza nkuru y'uburundi y'ikiriri irashimira cane reta yu Burundi ko yabaronkeje ishure ryiza kandi rigezweho rikaba ryubatswe ku buhinga bwa none.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo guteka abanyeshure bambaye umwambaro wera hejuru bifutse n'ibitambara mu mutwe inyuma hariho ikibaho kiriko ivyandiko

Mu ntumbero yo gusukura neza amashure atandukanye umuyobozi w'indero wo muri komine ya mutumba yazindukiye ku mashure yaho kugira ahemirize abanyeshure baho.

Abanyeshuri biga ivy'ubuhinga harimwo kubaka bazindukiye ahantu bariko barubaka inzu bari kumwe n'umwigisha ariko arabereka ukuntu batangura kubaka umushinge w'inzu.

Abanyeshure basanzwe biga ivyo kubaka baratonze kw'ishure bambaye umwambaro bafise n'inkofero bariko barategera umwigisha ariko arabereka ukwo bubaka.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa Rumonge, hari amashure meza afise ibicapo vyiza. Umunyeshure ariko araduza ibendera.

Kaminuza y'uburundi yigishe ivy'ubuhinga abanyeshure bicaye mw'ishure bambaye imyambaro itandukanye bariko barakurikirana cane biboneka ko bateze amatwi umwigisha.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ubushakashatsi ryaronkejwe imashini nyabwonko ,Karire n'umwarimu akunda gufasha abanyeshure cane cane aho bananiwe.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo kubaka no guteranya imbaho, ririko ririgisha abanyeshure bangana n'ijana, rikaba rifise ibintu vyinshi bakoresha.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha ivyo guteranya amatara. Ni ishure ririko abanyeshure bambaye umwambaro isarubeti n'inkofero zisa n'umuhondo.

Ishure rifise uruzitiro rwukishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyinshi birimwo imyembe hamwe n'amavoka, hamwe n'ibitegwa ibigori n'ibiharage.

Umuyobozi, w'ishure ryisumbuye, ryo muri komine ya Butaganzwa, yaratanze ibikoresho bitandukanye, harimwo intebe n'amameza asa neza, vyatwaye ibihumbi amajana umunani.

Umuyobozi w'ishure ritoyi ryo kumutanga yazindutse mu gitondo arategura aho baza kugirira umunsi mukuru intebe zisa neza imeza ziriko ibitambara.

Ishure ryiza cane ryararonkejwe ibikoresho abanyeshure bashobora kubikamwo amazi mu gihe mu tuzu twasugumwe yaheze kugira umunyeshure wese avuyeyo akarabe neza.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu kamenge ryubatse neza kubuhinga bugezweho ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira gikikujwe n'udushugwe hamwe n'ibiti vyinshi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa Rugwana, aho ishure rifise ikibuga ciza. Umuyobozi w'ishure ariko arakurikirana neza abana.

Ishure ry'ubuhinga ryigisha guteranya ivyuma ryo kw'ishure ry'isumbuye ry'i Muyinga. Ryararonkejwe umwambaro ugizwe n'amasarubeti. Iryo shure rikaba rifise ivyuma n'amatara meza ariko araka.

Ishure ry'ubuhinga, ryigisha ivy'ubuvuzi; ni ishure rifise ibikoresho vyiza, kandi bigezweho; Kantore, Karire na Kanyana, ni abanyeshure, bariko bariga.

Kw' ishure ritoyi ryo mucankuzo, rifise ibitabo vyinshi cane, na cane cane rikaba ryo shure rya mbere rifise ibitabo vyinshi vy'ibiharuro, n'ivy'indimi.

Ku mutumba wa rumonge ishure ryiza kandi rigezweho rikaba ririfise amabara atandukanye, ivyuma abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga rikaba ryubatswe ku miriyaridi cumi.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hariyo intebe nziza n'imeza zisigishijwe amarangi atandukanye atukura n'ayandi.

Abanyeshure biga ivy'ubuhinga, guteranya ivyuma hamwe no gusudira n'abarimu hamwe bose bari kw'ishure bariko barasiguriranira ukuntu baterateranya ivyuma.